Pͻge kaŋa la zeŋe, o pԑgele la sõͻ kyԑ ŋmaara boma, ka boma meŋ ka boma meŋ be pileti poͻ a biŋ kyԑ ka kuripootu a biŋ ka a laa be o poͻ ka suree meŋ be o poͻ ka genteŋ meŋ gaa biŋ kyԑ ka orͻba kaŋa biŋ kͻge o. o zeŋ la dakogi zu, daŋkyini meŋ la are ka kap pare a be poͻ ka foose meŋ paraa be poͻ.

N nyԑ la pͻge kaŋa naŋ zeŋe dakogi zu, o su la kpare sͻgelaa kyԑ seԑ kuri sͻgelaa, kyԑ eŋ wͻͻkye a o nu poͻ, kyԑ zeŋe a kaara kͻmpiita kyԑ ka kõͻ pare a teebole zu meŋ.

Noba yaga la are ba zaa kpɛlɛŋ su la kparezeere kyɛ de kparebuluu a yɛ yɛre yɛre ba bɔgere eŋɛ kyɛ ka sola boŋkaŋa meŋ biŋ ba soŋsogleŋsogɔ kyɛ ka ba tẽɛ ba nuuri ka teere yɛ are are kyɛ kaa teŋɛ meŋ buli moore o zaa kpɛlɛŋ.

Bibiiri bayɔpõĩ la be di-zag di-zage kaŋa poɔ ka pɔlɔtene sɔgelaaane bompelaa kaŋa biŋ ka nɔɔteerɛɛ biŋ kyɛ kaa zie zaa dɛge o zaa kpɛlɛŋ ka ba penti a dankyini zeɛ, kyɛ ka dɛre biŋ ka ba zeŋ a dɛre zu.

Noba banuu la are. Ka bibiiri banuu a be ba poɔ. A bibile kaŋa o pɛglɛɛ bilɛɛ kyɛ dɔɔ kaŋa zeŋ la teŋɛsogɔ a pɛgle bompelaa kaŋa a o nu poɔ ka kõɔ meŋ biŋ, kyɛ ka ba yɛre pil a biŋ ba nimitɔɔreŋ bibile kaŋa bee ba poɔ, o pɛglɛɛ waayɛre ne boma kyɛ ka teere be a ziiri zaa kpɛlɛŋ.